Nindeeba omushaija ashemerirwe asinikyire amaino ayashami wena engaro azitire omumwanya, ashemeriirwe akashara muyaga karyomu Kari kakozire nkenyonyo Kare nakasharamuyaga kenkurankurana enyima yeeye nindeba yo amaizi mingi nka agenyanja